Salo n bɛ salima gbibu shee ka so gbaya ka gbubi soobuli ka shab bɛ mashin nim gbuni ka shab bɛ bi nyaanga ka yino yɛ liiga yɛlo ka gbubi bini ka shab gba bi nyaangi maa

Palli zuɣu n nyɛli palli maa zuɣu loori karili biɛni mi ka loori karili maa nyɛla loori ʒiɛ ka bi zaŋ taapooli buluu pili dizuɣu a ni gari di luɣuli ka a nyɛ loori bihi ni chɛna loori piɛla a ni kana palli maa baa yaɣa maa ka a nyɛ loori nim ni dondoya

Paɣa n ʒi gooni gbuni ka teebuli maa zuɣu ka parantɛ paya ka chɛrigi paya ka ŋmani bili paya ka kuripooti mini duɣu bili gba n ʒɛ o tooni maa teebuli maa loŋni ka kunkoŋ bili ʒɛya

Bihi n kuli laɣim zaya bihi maa ni bɛ sheba yela liiga yelo ka bia sheba ye liiga piɛla ka bia sheba yela liiga ʒehi ka gbibi gbibi siliba kuriga nima n lihira ka biliaɣu za bɛ tooni.

Namda nim n yili bini zuɣu ka chinchin maŋa gba biɛni ka matiya shɛli bihi ni mali shɛri yunifom gba bɛ dinni ka bini pa dizuɣu ka nyɛ yɛlo ka lunfa nim bɛ di luɣuli

Salo n laɣim ka zanza taba nyaansi ka niŋ noosi maasi lai woɣinli n nyɛli ka bɛ sheba ye liiga sabila ka sheba ye liiga ʒee bɛ mee zaa malila noosi maasi ka sheli polo bini zaya maa nyɛ tingbanni ka bɛ be.

Paɣasaribihi n tam palli zuɣu ka ʒinʒi binyahari ka laa bini maa ka bi zaŋ roba nim lonloli ka bi nyaanga ka loori biɛni loori yinga nyɛla taksi ka yinga nyɛla loori ʒiɛ

Laa n tam teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ dinni bindirigu maa nyɛla boraadɛ gala naanzuwa manʒa zaham ka di zaa bɛ laa maa ni ka tam teebuli maa zuɣu

Niraba anahi n biɛni paɣaba ata ka paɣaba ata maa zaa kpabi bihi ka niraba ayi ʒi bini fatilɛza nim ni n paai yiŋa paɣa yino mini do yino ka paɣa so ŋun ʒi niɛma maa roba ni roba maa nyɛla buluu ka piri namda whait ka paɣa yino gba ʒi niɛma maa ka gbubi anbirala ka yino bi ʒi niɛma ka gbubi bini

Salo n laɣam paɣa mini doo ka paɣa yino wuɣi o nuwa ka bi zaŋ paɣa naa zipiligu tam o zuɣu ka do so ŋun bɛ o nyaanga ka gbubi spiika ka paɣa so ŋun bɛ o nyaanga ka gbubi gbaŋ

Salo n ʒi duu puuni ka kompiuta nim tam shab tooni ka buku nim tamya ka bi so ʒɛ tooni ga gooni maa peenti whaait ka shɛli polo peenti bilak ka zuɣusaa maa niŋ whait

Salo n ʒɛ luɣu yinga ka roba nim ʒɛnʒɛya ka zahama bɛ dinni ka paɣa so gbubi roba ni zaham yɛlo ka do so bɛ o nyaanga ka pili zipiligu ka zoya bɛ bi nyaangi maa ha

Bihi n ʒiya ka yino ʒi tingbani ni ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zaŋ o nuu tim ŋun ʒi tingbani maa zuɣu ni ka so ʒɛ bi luɣuli kq gbubi o nuwa ka do so gba ʒɛ n tabi o shee

Niraba ata n ʒɛya n gbubi mɛnsin nim taha shɛli bi ni mali toori konkirɛt maa ka yino pili zipiliti ka lihiri taha maa ni ka tihi bɛ ni nyaanga ka mori biɛni ka ko biɛɣu bɛ bi luɣuli

Bihi mini do so n ʒi teebuli gbuni ka teebuli maa ka pileeti nim panpaya ka gilaas kaps paya ka bia maa ŋmaai bindirigu n tiri doo maa nolini ka doo maa kpa spɛs

Salima gbibu shee ka loori nim ʒɛya loori shɛli silmiinsi ni booni ɛskavɛta maa ka do so bɛ zuɣusaa maa ka yɛ liiga ʒiɛ ka mori bɛ bi nyaanga ka shab ʒi lɛma gbuni

duu puuni n nyɛli ka kuɣusi ʒɛya ka pilɛt mini kapu nim tam teebuli zuɣu duu maa sunsuuni ka duu maa malila laati ka fulaawa shɛŋa bɛ duu maa ni

Salo n laɣam ka paɣasara yɛ kɛntɛ nima n lonlo binyahari bi nuuni ka yɛ cheeni nima ka lo binshaɣu bi zuɣu ni ka dab shab ʒɛ nyaangi maa ka yino yɛ liiga piɛlli ka yino pili zipili ʒiɛ ka yino yɛ chinchin piɛlli

Paɣa n ʒi kuɣu bili zuɣu ka kuripooti ʒɛ o tooni kuripooti maa zuɣu silba tammi ka parantɛ ʒɛ n tam bakɛt zuɣu ʒɛ o tooni ka bakɛt vaaulɛt ʒɛya ka o gbubi suwa ka gbubi waagashe kaha ka parantɛ shɛli din tam bakɛt maa zuɣu ka waagashe chimda bɛ dinni ka o ʒi gooni gbuni

salo m-be daa ni ka daa maa ni ka do'so zeya ka ye liiga ʒee liiga ʒee maa o ye li mi tam liiga sabinlli zuɣu ka do'so gba ze o tooni ka ye liiga sabinlli ka piri o nuu bin ʒee ka zahama be m-be pileetinima zuɣu

Salo n ʒi loori shɛli gbuni loori maa nyɛla tipa ka paɣaba ʒinʒiya ka parantɛ nim bɛ bi tooni ka bi zaŋ bi nuu timtim dinni ka bin giriin giriin bɛ parantɛ nim maa ni

Salo n bɛ salima gbibu shee ka shab gbibi taha ka shab ʒi taha ka do so ʒɛ zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka yuundo ka do so gba bɛ salo maa ni ka yɛ liiga buluu ka so jinjɛm ʒiɛ

Salo n bɛ salima gbibu shee ka taha dondo bi tooni ka kon guuri bahari luri di zuɣu ka bia ʒɛya yuundili ka so pili zipiliti

Bihi n bɛ kuligi ni ka gbubi bakɛti nima bakɛti maa nyɛla dibata bi bihi anahi n nyɛba ka yino yɛ liiga yɛlo ka yino yɛ liiga zaɣ sabinli laasabu ka bakɛt maa zaɣ yinga nyɛla buluu zaɣ yinga nyɛla zaɣ piɛlli zaɣ yinga nyɛla silba bakɛt n ʒɛ kuligi maa ni

Silmiin paɣa mini bihi n ʒɛ shitɔɣu shɛli dundoli ni ka bihi maa naan gbubi silmiin paɣa maa ka bia yino yuundi na ha ka yɛ liiga ʒiɛ ka bia shab

Salo n laɣim ashipti duu maa ka neesi nima ʒinʒia ka lihira gbana maani ka paɣaba zanzaya ka gbibi bɛ bihi ka doɣata zaya ka yuuni ba ka paɣaba maa zaaha gbibi la bileri.